Ombaanga yetu yaWindhoek oyo ombaanga yili dhingi yo oyo kamana kandongo ngele tashi ya pokukwathela aakwashigwana. Kutha nee ompito opo wu ishangithe kombaanga yetu yaWindhoek.

Moshitunda kehe omuna iimaliwa mbyoka yina ongushu ya yoolokathana tashi vulika oshilongo kehe shi kale shina iimaliwa yina ongushu yawo ngaashi iimaliwa ya euro oyina ongushu yi vule ya Japan.

Egumbo olyo ehala ndyoka hatu ithana kutya ogwo omutima. Mpa pena egumbo opo pena omutima, aanegumbo taya kala omutumba kiipundi taya popi shoka shasimana momalukalwa gawo.

Landa etyofa lyoye ewanawa ndoka tovulu okukala ko omutumba nomwenyo gwayela ano ngele to ilandele iinima yoye iiwanawa nangoye oho kala wuuvite nawa tolanda etyofa lyoye nenge okahauto kohe.

Ombaanga yetu yavenduka otayi pula aantu opo yiigamene kookalyamupombo. Ikeelela kookalyamupombo ngele owa pumbwa ekwatho okuziilila kombaanga yoye to dhengele ne konomola ndjoka wa tulilwapo.

Ombaanga yetu ya Bank Windhoek, oyili oshilongo ashihe ngaa Otjiwarongo, Oshifo, oSwakopmund, Oshakati nOngwediva. Talelapo ombaanga yetu mbalambala pomahala mpoka.

Iipenda yaNekulu oyili tayi kwatelepo onkalo moshigwana. Iipenda yaNekulu otayi tula kumwe oshilandopangelo. Ano Iipenda yaNekulu oyo yili thimba yina ongodhi monkalamwenyo yomuntu kehe. Ombili yokomwenyo ohayi zi komuntu ngele wuna iisimpo.

Uuna omuntu to longo niimaliwa, owa pumbwa okukala omwiinekelwa. Ano iimaliwa ohayi pungulwa nee pehala mpoka aantu ye wete kutya ihapuyi mboka yoonyala oonde.

Owuna aaniilonga yoye mboka waa shi kutya otoya mpe ngiini oondjambi dhawo? Oto vulu oku longitha omikalo dha yooloka ,mpoka tovulu okupa aaniilonga yoye oodjambi dhawo pamukalo goEasy wallet.

Oombaanga yetu yotango yaNamibia oyi na omukalo omupu ngoka omuntu ho vulu okulongitha opo wu ninge opina yoye, okasta ne oyimwe one nonola, okasta ondatu nombali noyimwe.

Oshi li oshinima sha simana okulanda omatyofa goye gomegumbo , opo egumbo lyoye li monike nawa. Ino kala wuli konima yesiga ano imonena omatyofa goye koostola dha yoolokathana.

Opuna omahala ogendji gomalandithilo, ngoka aantu hayayi yekii nyanyudhe, talanda okakulya ke e taka kuuntumba nee puupundi mboka alongekidhilwa.

Omukalo gumwe gokunana iimaliwa ogo ngoka hatu longitha okashina okashonashona, to vulu ashike okulongitha okakalata koye ilandela iikulya yoye inoo nana iimaliwa yoye kombaanga.

Oshipilangi osho oshinima sha simana, oshipilangi oshi li kamanakandongo ngele tashi ya pokuhonga iipundi mbyoka hatu kaatumba, ohashi monika nawa uuna sha hongwa komuntu ena uunongo.

Iimaliwa yaTanzania yomafo ohayi vulu oku thika pomathele geli gatano. Oshimaliwa shimwe shefo sha Tanzania tashi vulu oku kala omathele gatano, oku yelekanitha niimaliwa yimwe. Ngaashi moshilongo shaNamibia katu namo omathele gatano goshimaliwa shi shefo.

Iipilangi oyili othimba yina ongodhi. Aantu oha ya nduuluka po nee oosikopa osho woo iitafula mbyoka ya longwa miipilangi yo ta ye yi landitha po nee yiimonene mo iitenda yanekulu.

Mombaanga kehe omuna omukalo ngoka kehe gumwe tavulu okupungula oshimaliwa she. Pungula oshimaliwa shoye opo wu ikelele kokalyamupombo, okalyamupombo oyiihanena pehala kehe ikelela kokalyamupombo longitha ombaanga yoye.

Ombaanga yetu yaFNB otayi gandja oshimaliwa kumboka ya hala okulanda ekopi lyokolusheno koNictus, ndyoka lye li kondando yi li pevi noonkondo, li na ashike N$ 599. Olye ya lela kondando yi li pevi, ano imonena ekopi lyoye mbala.

Iimaliwa yokondje yiilongo oyi na ongushu ya yoolokathana mokuyelekanitha niimaliwa yiilongo yimwe. Opu na iimaliwa mbyoka yi na ongushu yi vulithe pongushu yiimaliwa yiilongo iikwawo.

Iitenda yanekulu oyo iinima yimwe ya simana noonkondo unene tuu monkalamwenyo yomuntu kehe. Omuntu kehe okwa pumbwa iisimpo, opo a vule iikwathele nayo.

Moshitunda shetu Namibia omwi iteyela ookalyamupombo oshowo oombudhi ndhoka dhi li tadhi nyokoma aantu tadhi longitha oongodhi. Ikeelela nee koombudhi ndhoka to longitha omukalo gokupungula oshimaliwa shoye kombaanga yaNedBank.

Ombaanga yetu yaVenduka oyina uukalata woshali, po opena mboka woondjo, tovulu okuwulongitha okulanda to longitha okakalata, ngoye oto vulu wo okulya omukuli gwoye.

Opu na iipilangi mbyoka ya kola nawa na oha tuyi longitha oku ndulukapo iipundi yetu. Ohatu opaleke nee omagumbo getu, una egumbo li na iipundi ya hongwa nawa miipilangi nena ohali monika nawa.

Ombaanga yetu yotango moNamibia oya nduluka po uukalata mboka tatu ithana kutya owa kotoka shili. Imonena nee okakalata koye kuziilila kombaanga yetu yotango moNamibia ngoye wu ninge shanamutango, lyeenda ongula olyo lya toola ohima.

Ilandela oolamba dhoye dhi ku minikile uusiku megumbo lyoye sho wa hala. Ino hala egumbo lya yela? Ilandela oolamba dhoye wu kale wu na egumbo tali shambudha.

Iipilangi oyo iiti mbyoka hatu longitha okunduluka po iitaafula yetu. Konima shampa twa nduluka po iitaafula yetu ohatu yi landitha po kaapindiki, opo ya ka opaleke omagumbo gawo.

Omahala ngoka gomalandithilo oga pumbwa okukala goopalekwa nawa . Uuna iilandithomwa yapakelwa nawa nena aantu ohaya landa nomutima dhanyanyukwa.

Owuna tuu ompolo opo wiimonene sha sho ye shomondjato pamu kalo go ku vena, vena oshimaliwa shoye sho meendelelo mbalambala ano po mbaanga yetu yo tango mo Namibia.

Ombaanga ya Standard ota yi ithana aantu opo ya udhithe uukalata wawo yo ya imonene omalago, ano goku vena/sindana ohautuo ndjono ha tu ithana oToyota bakie.

Iitenda yaNekulu mbyoka yokoshilongo shoka hashi longitha ooEuro. Oshimaliwa shoka hashi ithanwa kutya oEuro oshi na ongushu shi vulitha iimaliwa yimwe po.

Ombaanga yetu yotango yaNamibia oyili tayi gandja wo ompito kaakwashigwana, opo ya vule ya kuthe omikuli nenge ya kuthe shoka hashi ithanwa kutya iimaliwa mbyoka yetu keelela nenge yomafumviko.

Otovulu okutoka ongeshefa yoye tolongitha ano tokwathela kombaanga yetu yotango moNamibia koFNB. Omunangeshefa kehe ninga ekwatathano noombaanga yetu yotango yaNamibia wu vule wu tote ongeshefa yoye.

Iimaliwa yo moChina oyili ya yoolokathana. Ngele otatu popi oondola dhili ethele lya China olili naana lya yooloka komilongo ntano natango dha China. Kehe oshimaliwa sha China oshili molupe lwasho lwiili.

Etanga lyokoompadhi olyo oshinima shimwe shi li sha simana. Ano ombaanga yetweni yotango yaNamibia oya gandja nayo ompito kaadhanitanga dhingi, opo ya vule okudhana etanga lyawo, yo yi imonene sha nee shomondjato.

Ombaanga ya Windhoek otayi ku ithana opo wi ivenene oondola dhoye omayovi geli gaali tashipitile momukalo nguka omupu gwoku itumina oshimaliwa

Ombaanga yetu ya Windhoek, ota yi tseyithile kehe gumwe ngoka ena okakalata ke inaaka shangithwa, tolongitha nee omukalo omupu ngoka gokwiitumina oshimaliwa, kala wuna iimaliwa yoye ya gamenwa moka ho longitha ashike ongodhi opo wiitumine nande oshimaliwa shoye.

Aakuluntu aluhe ohaya kambadhala oku landa iinima mbyoka ya pumbiwa momagumbo. Omukuluntu ngele tayi mondoolopa oha kala ena oshimpwiyu ena uunona we komutima kutya ota landa mo naana shike shuunona we.

Ombaanga ya NEDBANK ohayi longithwa wo okuja oondjo. Uuna wuuvite kutya owu owapumbwa oshimaliwa shomeendelelo, oto vulu okukutha omukuli, kombaanga ya NEDBANK. Unene ohat oyina nee oopelesenda dhoka hadhi gandjwapo, opo wuvule okukuthako oondj.

Ombaanga yetu yotango yaNamibia otayi landithapo embako lyoka lyali lyili poodola dhaNamibia omayovi gahamano, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, mopaife olyili nee pondando yoshimaliwa shaNamibia shoodola omayovi geli gahamano, omathele geli gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iilandela oma shofa goye goopaleke egumbo lyoe. Inohala egumbo lyoopala? inohala egumbo tali monika nawa? ano iilandela oma shofa goye poositola dho po pepi pepi mpoka.

Oshipilangi osho oshinima sha simana ngele tatu ya kokunduluka po iitafula yetu. Iitafula mbyoka twa mona niipilangi ohatu yi landitha po nee kondando yontumba, ano kondando yoshimaliwa shontumba e ta tu imonenemo sha shomondjato.

Egumbo kehe oli na okukala li na mpoka hapu kali wa omutumba kaanegembo. Egumbo lya yela ohali kwatele po onkalo ano aanegumbo ohaya kala ye na omitima dhuuvite uunambano.

Onga omuntu ho longo niimaliwa, owa pumbwa okukala wu na omutima. Kala nee wu shi okuyalula opo kuu ninge omapuko. Ohayi yalulwa kuushina mboka wa longelwa okuyalula iimaliwa.

Olundji pomahala gomainyanyudho oombanga dhetu ohadhi eta po omathigathano gontumba moka aantu tashi vulika ya kale taya yogo muunima mboka wa tulwa po hawu yogwa kaantu opo ya vule okwiinyanyudha.

Iitenda ya nekulu moshitunda kehe oya longwa momukalo gwa yolokathana, tatu popi iitenda ya nekulu yo moEuro, ethele lyo Euro olya yolokathana kethele lyoshitunda oshikwawo.

Otuna! iikwaboga oshowo iiyimiti onga onaafalama neg shampa walikola iiyimiti yoye ohayi landithwapo neg, oyili onga onzo yi niiwee landitha ne neg iiyimati yoye kaantu opo wiimonenasha shomodjato.

Ivenena ohauto yoye oToyota Corolla nenge ndjoka hayi ithanwa kutya o1.8 Hybrid. Ivenena nduno ohauto yoye oku ziilila kOmbaanga yetu yaVenduka.

Iitaafula mbyono ya hongwa miipilangi ohayi monika nawa onkene oshili oshinima shasimana opo wu opaleke egumbo lyoye ano niitaafula ya hongwa miiti.

Aantu pa ku kala kwawo ohaa landitha iinima yawo shi ikololela kongushu yiimaliwa yawo, tashi vulika ngaashi oshimaliwa sho shaEuro shi na ongushu shi vulithe shoshilongo shi, shiikwatelela neah ko currency.

MEtitano eluudhe, omu na nee osola ya ningila oonzo dhetango, ongoye dha nuninwa, imonena nee oonzo dhoye dhetango kostola yopopepi koMegatech.

Iimaliwa yetu yomoshitunda Namibia oyili ya longululwa ano oya yoolokathana. Mo paife omilongo ntano oshowo oondola omathele gaali omakulu inaga faathana noondola omathele gaali ngaka omape.

Etitano eluudhe oli li tali ithana aakwashigwana ye ye ya lande oonzo dhuuyelele wadho, ano etitano eeluudhe nee otali ithana oshigwana shii monene oonzo dhuuyelele.

Omuntu ngele tolanda iipundi yoye, owa pumbwa okulanda iipundi mbyoka yina ongushu, tayi monika nawa yoopala momagumbo getu . Ilandela iipundi yoye yomatyofa yakola nawa.

Iitenda yaNekulu yomoshitunda shetu Namibia opu na mbyoka opo ya longwa, mongaashingeyi omathele gaali omakulu ina ga faathana naangoka opo ge ya.

Ongushu yiimaliwa yoEuro oyi vulike kiimaliwa yaUSD oku yelekanitha naambibo yoGBP. Iimaliwa kehe oyina ongushu yayo ya yooloka shi ikwatelela kutya oyomoshilongo shini. Oshilongo kehe oshina ongushu yiimaliwa ya yooloka.

Opu na iitenda yaNekulu mbyoka hatu ithana kutya iimaliwa iikukutu, po ope na mbyoka hatu ithana kutya oyomafo. Olundji iimaliwa iikukutu oyi vulike mondando kiimaliwa yomafo.

Ombaanga yetu ya Wes otayi ithana opo wu ilandele ohauto yoye, ngoye toyi futu nee anuwa momayovi gaali nomilongo mbali nane. Anuwa to futu nee muule wooomwedhi dhili ndatu adhike mefudho.

Ongeshefa oyo oshinima shasimana, ngaashi methimbo ndika lyoshilongo sha mbangolota. Oto vulu oku etapo ongeshefa yoye tolanditha omiya dhomoshiya, noshowo oongaku.

Ombaanga yetu ya Nedbank oyo ombaanga ndjoka tayi tu kwathele okupungula iimaliwa yetu tatu longitha uushina mboka wuli pondje. Inda nee nena wuka pungule iimaliwa yoye inoo lambalala omikweyo tolongitha ashike okashonashina hoka keli pondje.

Iiyimati yetu oyo thimba yi na ongodhi, ano oyo yi li onga onzo yiiniwe. Omuntu kehe ngoka ta ningi uunamapya nuuniimuna okwa tegelelwa a kale e na ongeshefa ye, ano ta ngeshefa nota halitha iiyimati.

Omuntu kehe landa oshinima shoye shi ikwatelela kondando yoshimaliwa shono wu na nenge shi ikwatelela kutya owu na shike naanaa nosha gwana ngaa.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja oshimaliwa shondando yoondola 200 000.00 dhaNamibia, kosipana yetanga lyokoompadhi nosipana ndjono oya gandja omapandulo.

Iipilangi oyo kamana kandongo mokundulukapo eliko. Oosikopa ndhono dha ningwa miipilangi ohadhi kala dha kola noonkondo naahalithi ohaya kala taya pindike oosikopa ndhoka dhongushu.

Ngoye owuli omunasikola koshiputudhilo shopombanda, ombanga yetu yotango moNamibia oyili tayiithana mboka ya hala okutota omapungulo ngawo yo taakala taapungula iimaliwa yawo nenge mboka yahala okukutha omikuli nayo inaapatelwa kondje.

Aluhe omuntu ngele ho longo kambadhala wu lande oshinima shoye sha simana ngaashi ombete. Omuntu owa pumbwa okulala kombete tayi monika nawa, onkene landa ombete yoye kombiliha.

Iipilangi oyo iiti mbyoka aantu twa simaneka, ongele omo ku nduluka po omaliko getu ngoka ha tu vulu oku landitha. Uuna omuntu oye katokote moku nduluka po oosikopa ndhoka ha tu pungula iizalomwa yetu, ohe dhi landitha po ye iimonene mo oshimaliwa she.

Ombaanga yetu yaVenduka oyi napobomukalo gumwe mpoka to vulu oku itumina oshimaliwa oshipu, mpono hodhenge *140*295#.

Ombaanga yetu yaVenduka otayi mu halele amuhe mboka tamu ende ondjila ya gamenwa oshowo elago nenyanyu .Amuhe nee mboka tamu ende okuza komahala ga yooloka ombaanga yaNamibia otayi muhalele omayambeko.

Aantu ohaya longitha omikalo dhayooloka mpoka haya vulu okwiimonena sha shomondjato taya landa yo taya landitha. Iimaliwa yongushu yayoolokathana iimaliwa yaEuro yina ongushu yili pevi ngashi nande opo Tanzania.

Ivenena ohauto yoye kombaanga yoye yopopepi ya Bank Windhoek ngele omuntu to kambadhala nena otovulu okusindana, ano waakambadhala kusindi ninga manga pepi .

Ositola yo Simba oyo ositola ndjoka aantu haya yi mo yaka lande sha iikulya yawo, ano omuna iikulya yomaludhi ga yooloka. Aantu ohaya yi nee yaka lande iikulya opo ya vule yi ininge nawa.

Uuna wuna iimaliwa yoye, aluhe kambadhala wuyininge, wuyipungule mpoka omuntu itaamono oshoka aantu oyendji ihayalakanene oshinima shimwe. Iimaliwa yoye otovulu weyi nkekwa koombudhi aluhe kala hokewuka ngoka eli konima yoye sho toholeke oshimaliwa shoye.

Ombanga yaNamibia yoBank Windhoek oyo yi li ombanga ya simana, ombanga ombwaanawa onkene pungula oshimaliwa shoye koshitayimbanga kehe.

Omahala gomapungulilo giimaliwa oga pumbwa oku kala gagamenwa, opo iimaliwa ka yiyakwepo kaafuthi. Gamen iimaliwa yoye kutya omègumbo nenge kombaanga yoye.

Iipilangi, mongashingeyi oyo yili tayi tu etele iisimpo. Una nee omuntu wuli wa yambekwa moonyala oto vulu ne oku ndulukapo iitafula yoye oshowo iipundi yoye miipilangi, ngoye toyi landitha kwaamboka yeli mompumbwe shili.

Iitenda yaNekulu oyo thimba yina ongodhi. Uuna waana iitenda yaNekulu nena nangoye onkalamwenyo yoye ohayi vulu okukuningila ondhigu, oshoka ponankala opwiikala.

Opena iitenda yaNekulu iikukutu po opuna mbyoka hatu ithana kutya iimaliwa yefo. Iitenda yaNekulu mbyoka iikukutu olundji ngaashi moshitunda shetu Namibia oyo mbyoka yondando yi li pevi , omanga mbi ta tu ithana kutya oyomafo okuza poondola Omulongo shuuka pombanda.

Iikutu oyili onga onzo yiiniwe ngaashi omuntu otovulu oku etapo ongeshefa yoye yiikutu ndele to monomo okashona koye komondjato hoka take ku etele sha shasimana.

Iitafula yo kuwapaleka moondunda dhetu oyili hayi opalekamo noonkondo onkene iimonena oshitafula shoye kongeshefa kehe.

Momahala goma ngeshefelo omuna iinima ya yoloka, moka aapindiki haya kala taya pindike iipindi yawo. Omuntu kehe otoya mositola to hogolola mo shoka wa hala ngoye to futu.

Omathigathano goombasikela ogeli taga gandjwa notaga silwa oshimpwiyu kombaanga yoNedbank . Ano kutha ombinga methigathano lyoombasikela.

Oshipilangi osho oshinima shoka shili shasimana . Iipilangi ohayi longithwa oku ndulukapo iipundi oshowoo iitaafula. Konima ngele iitaafula nena ohayi landithwa po opo aantu yoopaleke omagumbo gawo.

Okukala oshilema itashiti ito vulu okuninga sha. Inda nee methigathano lyokumatuka, nonando owuna uukwatya wumwe mboka aantu kehe kaye wuna.

Oshili oshinima sha simana oku kala wushi kutya ombaanga yoye uuna wa gilwa muudhigu oto dhengele naana konomola yini. Dhengela nee konomola yontumba ndjono wa pewa kombaanga yoye.

Oto vulu okutula oshimaliwa shoye tolongitha oka-ATM hoka keli popepi nangoye. Shika oha tu shi ithana "ota tu pungula iimaliwa yetu kombaanga yo-Nedbank". Pungula oshimaliwa shoye nena opo wuvule esiku lyuudhigu woye, wu keshi taleko.

Opena omukalo ngoka hatu longitha oku pungula iimaliwa yetu ano hofala nee komapungulo yo tayi ndhindhilikwa nee mookompiyuta dhetu, ano inda nee wukapungule oshimaliwa shoye opo waa adhike kookalyamupombo.

Ombaanga yetu moNamibia oyo ombaanga dhingi , mono to vulu okudhengelako eto gandja omakemo goye , okupitila kombaanga yetu yaNamibia.

Ilandela omatyofa goye kombiliha , iitaafula yoye yomegumbo , toopaleke egumbo lyoye . Landa kondando yili pevi koositola dhayoolokathana.

Wayimina ombaanga yetu ndjoka hatu ithana kutya oNedbank, ano okomaulikilo gongeshefa koRundu. To pewa nee iimaliwa yoye ngweye to imonene woo iimaliwa yoye momukalo gokusindana.

Ilandela uumate woye mboka wokuyala moondunda dheni pevi ano owu limo ne tawu landithwa moositola ndhoka dhili po pepi nangoye kehe otayi landitha ne uumate ano imonena okamate koye kongushu.

Uuna aantu yeli mondolopa yontumba kehe gumwe oha sile oshimpwiyu shoka endela, moondolopa omuna nee omahala mpoka hapu endelwa, omuntu ta vulu oku endela komapaya oshowo momambamba.

Otuna iimaliwa ya yoolokathana kehe oshilongo oshina iimaliwa yayo yili moludhi lwayoolokathana. Oshimaliwa shoshilongo shimwe hasho hashi longithwa miilongo iikwawo onkene otuna iimaliwa ya yoolokathana.

Iilandela omatyofa goye kondando yili pevi ano omatyofa goye gongushu wu opaleke egumbo lyoye lyolimonike nawa. Iimonena ne poositola dhoka dhili popepi nangoye.

Opena omikalo dha yooloka ndhoka tatu vulu okulongitha oku ikeelela kookalyamupombo nenge Koombudhi mboka yeli yahala oku tupiyaganeka koongodhi dhetu, ano kambadhala wi ikeelele koombudhi ndhoka tadhi yonagulapo oshigwana.

Opuna iimaliwa mbyoka ya yooloka mboka yili moEuro ngaashi otuna mo nee 50, othna mo 100, otuna mo 20, nosho tuu. Iimaliwa ya Euro, oyili yina ongushu oku yelekanitha niimaliwa yiilongo yimwe.

Iitenda yanekulu yokoshitunda shoka shopushinda ha tuti o South Africa ano oyili ya yolokathana moku yelekanitha niitenda yanekulu yetu ya Namibia.

Iitenda ya nekulu kehe oshitunda oshina iitenda yanekulu yasho, oyina ongushu yayoolokathana onkene otatuti iitenda yanekulu yomo India kayina ongushu yithike pwaambi yomo Namibia.

Ombanga yetu ya venduka otayindile opo kehe gumwe wikelele kombudhi dhoka hadhifala dhahala dhitunyokome iimaliwa yetu ano kelela nawa ombanga yoye totulamo ne onomola dhoka dhokwikelelitha ano ongwey ashike wuyishi ano inayitseyika yomuntu.

Uuna aantu yeli mositola ohakala yalambathana momukwewo yatengelela okuyakulwa nombili ,ayakuli yomositola ohayakula aantu nombili Onkene ahalithi oyeli oothimba yena ongodhi.

Otovulu wi isindanene oshinima shoye sha simana ngaashi okompiyuta okuziilila kombaanga yotango moNamibia. Isindanena nee okompiyuta yoye nenge ongodhi yoye.

Opena omukalo ngoka omuntu tovulu okulongitha okugandja oshimaliwa inonanwa sha ano ombaanga yetu yaVenduka ohayi longitha omukalo ngoka hatu ithana kutya okugandja oshimaliwa inonanwa sha nando oyo ondola yimwe.

Shimwe shomoshitayi mbaanga shetu hashi ithanwa ombaanga yaNedbank, otayi gandja omagano giinima ngaashi oombaapila dhoku ikwathela noshowo uusila.

Aantu ohaya kala ye li moositola taya kongo mo iilandithomwa yawo ya vule wo ye ke yi landithe po yo yi imonene sha shomondjato. Oto vulu okulanda nande oondjato, omapaya noshowo oongaku.

Otu na omikalo dha yooloka ndhoka hatu longitha okulonga iimaliwa yetu. Gumwe ogo nduno ngoka hatu longitha eshina, opo tu pungule iimaliwa yetu. Shampa yi li kombaanga ohayi kala ko ya gamenwa shi vulithe okukala wu yi na megumbo.

Inokala wuli konima yethimbo ano ikongela ombaanga yoye pethimbo kala wuno ombaanga yoye opo weendele pamwe noshigwana pungula iimaliwa yoye kombaanga kehe.

Otuna iimaliwa yayolokathana miilongo yetu ano oondola omilongo ntano dhono hadhi ithanwa kusha odha euro otashi vulika nee shina ongushu yimwe oku elekanitha kondando.

Iitenda yaNekulu oyi na pomahala mpoka hayi pungulwa . Ohayi kala nduno yamangelwa kumwe nawa opo ka yi kanepo . Omuntu okwa pumbwa oku ilonga okupungula iimaliwa ye pehala mpoka e wete kutya ita pu vulu okwiiyakela mboka yoonyala oonde .

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Kehe oshimaliwa oshi na ongushu yasho. Oeuro oyi na ngaa kutya oyi na ondjundo yi thike peni. Oshimaliwa shoshilongo shimwe oshi na ngaa kutya oshi na ondjundo yi thike peni okuyelekanitha noeuro.

Omahala gomangeshefelo ngaashi mpoka hapu landithwa oongaku, nosho tuu ohaga kala gena aalandithi yena ombili noonkondo. Uuna onga omulandithi owa pumbwa oku kala wuna ombili naalandi, opo ya kale yeku hokwa.

Ombanga yetu yotango yaNamibia, otayi gandja oshimaliwa shondando yithike poondola eyovi limwe, ishangitha née nena kombanga yotango yetu moNamibia oyili tayi yambidhidha oshigwana noondola dhili omayovi ethele.

Iimaliwa kehe oyina ondando yawo yo oyina wo ongushu yi vulithe iikwawo. Iimaliwa yaEuro toyi yelekanitha niimaliwa yokiilongo yimwe otashi vulika yimwe yi kale yina ongushu po otapu vulika yimwe yi kale yaana ongushu kiikwawo.

Otuna uupomba wetu womeya womaludhi. Kehe oludhi lwokapomba oto vulu okulwaadha megumbo, ano imonena okapomba koye kombiliha pehala kehe.

Oshitayimbaanga shetu shimwe shaNedank otashi ithana aantu ya wayimine momauliko moWindhoek. Ombaanga yetu otayi ithana aantu ya wayimine omauliko moWindhoek.

Iipilangi oyo iiti mbyoka ya simana. Unene aantu oha yeyi longitha okunduluka po iitaafula osho wo iipundi. Uuna ongoye kamana kandongo mokunduluka po iipundi ohoyi landitha po nee opo wu imonene mo iisimpo.

Oshipilangi osho oshiti shoka shili thimba yin ongodhi, ohashi longithwa nee okweetapo nande okasikopa hoka hatu tula iinima yetu momagumbo tovulu nee kukala watsilikapo iinima yoye mbyoka inaayipumbwa okutatuka.

Oto dhiladhila opo wusile iinamwenyo yoye nande oonkwandambi dhoye oshimpwiyu ndele kuna oshimaliwa ninga nee ekwatathano ne muuvathane nombaanga yotango moNamibia yiku kwathele omukuli manga pepi.

Oku landela iinima yoye pethimbo lye fudho, ohashi ku ningile oshipu. Iinima ohayi kala yili ko mbiliha nawa noonkondo na oho imoneneko iinima yina ongushu.

Aalumentu oonguwo, omulumentu oku na okumonika nawa ngele azala oonguwo. Onkene ngele okuli mositola yontumba oha kambadha aluhe a konge mo onguwo nenge omutsuhu ngoka ta monika mo nawa.

Ombaanga yetu yotango yaNamibia oyili tayi ithana aantu ano yu udhithe ano yatotepo ekwatathano pokati nombaanga yotango Monamibia.

Aluhe pethimbo lyemanguluko omuntu okwa pumbwa ngaa okutyapula esiku lye lyemanguluko nande ota hingi wu na ngaa enyanyu komutima longitha nee ombanga yoye yontumba.

Ombanga yabank windhoek oto vulu okuimonenako ohawuto yoye ombwananwa tashipitile tolanda okahauto koye okawanawa toka vulu okuka kutha kehe mpoka to tala.

Ombaanga yetu onene ya Standard Bank oyo ombaanga ombwanawa ngele mokuyelekanitha noombanga oonkwawo. Pungula oshimaliwa shoye nena to longitha ombaanga yetu ya Standard Bank.

Iilonga okupungula iimaliwa yoye kombaanga yotango yaNamibia ano topungula okamaliwa koye hoka wuuvite kutya inohala oku kadhanapo nandonando kashishi oshinima oshiwana okukala tohepeke oshimaliwa shoye ashike ilonga okuyi pungula.

Uuna wiiyadha waadhika kookadjampombo yahala yekunyokome ano iintenda yeyanekulu, kambadhala wulopote mbala opo aantu yakatukile onkatu mbala.

Otu na iimaliwa ya yooloka noyi na oondando dhi ivule. Iimaliwa yoEuro, ooEuro omulongo dhaEuropa odhi li moludhi lwiimaliwa mbyono hatu ithana kutya oyefo.

Iikeelela kaantu mboka hatu ithana kutya oombudhi, ano ino kutha po ongodhi yombudhi tayi ku dhengele oshoka aantu mboka oye lipo oku yonagula po oonkalamwenyo dhaantu. Yo taya teyagula po omitima dhetu noku yaka iimaliwa yetu, ano ikelela nee mbala manga pepi to longitha oshitayimbaanga shetu shoNed.

Ongodhi yoshi hape tayi landithwa kondando yili pevi iye lela, yali yili komayovi 23,499 payife oyeya kombiliha omayovi 21,999.

Omahala goma ngeshefelo ogo omahala gomayi nyanyudho onkene aantu oyendji ohaya ka konga omanyanyu gawo komahala gomangeshefelo omuntu kehe gumwe ta kongo shoka a hala mokila dhoku talaleka ngele okwasa nande enota.

Ilandela iipundi yoye yili ihamano oshowo oshitaafula shoye shimwe sha longwa nee moshiti shoka hatu ithana kutya oshipilangi. Iinima mbyoka oyili ya kola noonkondo na omuntu kehe wuna egumbo lyoye owa pumbwa nee okwi ilandela manga kuyele.

Ehangano lyetu lyaAgra otali gandja iimaliwa oondola 300 000 kwaamboka yaninga uunamapya nuunimuna. Otayi pitile nee mombaanga yetu ndjoka hatu ithana kutya oNed.

Opuna omikalo odhindji ndhoka hatu longitha okulanda nenge okulanditha tatu longitha ne iimaliwa yiilongo ya yoolokathana ngele oshimaliwa shoshilongo shimwe otatu vulu ne okushilongitha koshilongo oshikwawo tatu longitha okutaambathana.

Iitenda ya Nekulu oyo ombili yokomwenyo. Ano uuna wuna oshimaliwa nena nombili yokomwenyo opo hayi kala na uuna waana oshimaliwa ombili ohayi vulu oku kanapo muule wethimbo efupi.

Iitenda ya nekulu oyo ombili yokomwenyo muuyuni wongaashi ngeyi. Kapena shimwe tashi vulu oku etapo ombili kapuna sha iisimpo nando nando, kala aluhe tokongo oshisimpo shoye opo wu tidhepo oluhepo.

Ngele oshitaafula sha hongwa nawa, omuntu oho vulu oku shi landitha ku kehe ngoka ahala opo a fale megumbo lye. Landitha iitafula yoye ya hongwa nawa miipilangi.

Omumvo nongola, kehe ethimbo ohali ende tali lunduluka, ano mongodhi yoye oto vulu oku itumina oshimaliwa pokathimbo, tatu longitha okayima hono tatu kutha ko intaneta, tatu longitha oku itumina nenge okutuma oshimaliwa shetu.

Omahala gomangeshefelo ogeli ogo taga dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu mongashingeyi. Omuntu ngele owuuvite kutya pamba ota nyenge nangolo, oto vulu weya po nokangeshefa koye hoka takeku etitha shomondjato mehendelelo.

Ombanga yetu yotango moNamibia oyili yina po omukalo gumwe goku vena oodollar dhili omathele gatano. Toyi tuminwa nee momukalo gwetu omupu, to vulu okuyi tuminwa kongodhi nenge kokakalata koye.

Ombaanga yetu yotango moNamibia, ohayi vulu okugandja sha omuntu wi imonene sha shomondjato. Ano mono to vulu oku isindanena kehe shoka to kongo.

Uuna iitaafula ya hongwa miipilangi ohayi monika nawa momeho. Ilandela nee iipundi yoye yi li ine nosho wo oshitaafula shimwe ashike sha hongwa moshipilangi. Onga omukuluntu landa iinima mbyoka tayi ku kalele.

Opuna oositola ndjoka hayi ithanwa oEverywhere you go , aantu yahala kutya kehe mpoka wayi oto vulu okwiimonenapo shaashoka tovulu okulanda kondando yili pevi.

Ombaanga yetu yaNamibia yotango oyili tayilanditha po owili yokoshikesho ndjoka yali yili kondando yoondola dhaNamibia omayovi geli omulongo ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi, paife oyeya nekombiliha oyili ashike pomayovi geli omugoyi omathele geli gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ohatu longitha iipilangi yomaludhi opo tu vule tu ete po sha ngaashi iitaafula nosho tuu. Uuna oshitaafula sha hongwa moshipilangi nena ohashi kala tashi monika nawa nohashi opaleke omagumbo getu.

Oradio yoye yomuzizimba oto vulu weyi landa moositola dhayoolokathana moka hamu monika oradio yomuzizimba. Oradio yomuzizimba oyo oshinima shasimana oshoka ngele toyi tala ihashi kweetele uuza.

Aantu ohaya mono sha shomondjato uuna taya ngeshefa uupana wawo. Okapana okeli taka eta oshimaliwa meendelelo shi vulithe ngoka ha longo komwedhi. Landitha shoka to vulu ano okapana koye.

Owu shishi nga oku yalula iisimpo? ilonga ne oku yalula iimaliwa opo wikelele koku nyokomwa ko kalyamupombo ,iimaliwa yina ongushu kamana , aano oshimaliwa tashi kwatelepo ombili yokomwenyo.